Uuwanawa wolusheno lwoketango owo mbuka kutya ito pumbwa okuli landa ashike owa pumbwa owala oonte dhetango, ohali kwathele unene komikunda nenge moondolopa unene ngele kamu na olusheno lwopashinanena.

Ombaanga yaVenduka oya etapo omukalo gwokukwathela aanangeshefa noshowo aanafaalama , opo yavule okumona omukuli ya humithe komeho oongeshefa dhawo. Oshimaliwa shika otashi ya kwathele mokutota oongeshefa dhawo.

Oondando dhongodhi yo SAMSUNG nkene dhili dhayolokathana miilonga niilongo okuza koAmerica sigo muAfrica.